Amewo wɔme ade wonɔ anyi le enya me dzrom. Ame ɖeka le atsitre le wo dome. Ame adelia yiƒe asi koe le dzedzem. Ame ɖewo do awu yibɔ. Nyɔnuvi wɔme etɔ̃ dzedzem. Ŋutsuvi wɔme ve dzedzem.

Keteke aɖe le emɔdzi he yiyim ekɔ agba za ame wo sugbɔ ɖe eme woyɔ ame aɖewo sugbɔ za wode ketekea tame ame aɖewo nɔ anyi ɖe eƒe ŋkume, ame aɖewo le exa hele amewo kpɔm.

Ame aɖe le anyigba hele woƒe dekɔnu ʋe aɖe ɖum. Awu si woda la le Ghana ƒe flaga ƒe kɔlawo me. Amewo le eŋuti zã hele ekpɔm. Nyɔnuwo le eme eye ŋutsuwo le eme.

Amewo ɔmeve, ɖeka nye ŋutsuvi, ɖeka nye nyɔnuvi. Wole dekɔnu ɣe ɖum, ŋutsuvia nɔ anyi ɖe anyigba hele wɔ ɖum, nyɔnu via le atitre eta ata ŋutsuvia hele dzi ewɔ ɖum, wo nɔviwo le wo megbe le wo kpɔm.

Ɖeviviwo ƒoƒu ɖe teƒe ɖeka wole atsiaɖe gɔme, exɔwo hã le teƒa, ati le exɔ megbe zã, egbe aɖewo hã le teƒa. Ɖeviawo wɔ abe gbedom ɖa ƒomevi ene.

Nyɔnuvi ɖetugbevi aɖe bla avɔ aɖe ɖe ali, egakɔ avɔ ma ke bla ɖe eƒe kɔ, yevuwo le emegbe, yevu ɖeka nye nyɔnu yeke te ɖe eŋuti, ɖeka hã le emegbe nye ŋutsu, ya eɖo kuku.

Ŋutsu aɖe kple esrɔ̃ e..kple wo vi wonɔ anyi ɖe exɔme, wolé gbalẽgo aɖe ɖe asi ewɔ abe nanewo le eme, fefe vidzi aɖe hã le woxa aŋe egbe mumu aɖewo hã le wo gbɔm nyɔnu kple esrɔ̃a wonɔ anyi le dzidzɔ kpɔm.

Nyɔnuvi aɖe le gasɔ dzi. Ekɔ nɔvia woa me eve ɖe gasɔa dzi. Ɖeka le megbe, ele ɖe asi gogoŋgoŋ, hafi ɛeka hẽ nɔ anyi ɖe gasɔ ɖe stiya dzi. Wobla nake ɖe gasɔ megbe. Nyɔnuvia ga le kusi aɖe ɖe ta.

Nyɔnuawo le asime wole tomatosi sime dzra. E ameawo katã woble ta. Amea ɖeka nɔ nuƒom, ɖeka hã le anyinɔƒe do awu dzɛ le nu dzram. Exɔwo le teƒea.

Ŋutsu aɖewo le sikakudo me. Woko mashini ɖe asi kɔ le sika kum. Teƒea nye gbeme. Gagba kple sofi kple nuwo le wosi wokɔ le nuwo wɔm. Ame ɖewo do awu yellow, eɖewo do gbemumu eye ɖewo do awu yibɔ kple tɔwo. Ame aɖewo le atsitre eɖewo le dɔ wɔm.

Ame aɖewo va yameŋudzeƒe, yameŋu le teƒea hã, ameawo lé woƒe gba ɖe asi hele zɔzɔm tete ɖe yamwŋua ŋuti, woŋlɔ nu anyigba ɖeka, eve, etɔ̃ kɔ yi, exɔwo hã le dzedzem le teƒea.

Ame aɖewo lé gagba ɖe asi hele eba me blum, ewɔ abe wo nane dzim le eba me ene, ame aɖewo hã le wo megbe wokɔ xexi lé ɖe asi, egbe aɖewo hã le wo megbe, ewɔ abeetɔ vi aɖe le wo megbe ene.

Yevu aɖe eva kpo sukuvi aɖewo le exɔ me. Enɔ nyi ɖe wo dome eyi ke wo katã wo le dzidzɔ kpɔm le eŋtsi. Ame aɖewo le mɔnu hele wo kpɔm. Exɔ me hã eŋuŋlɔkpe hã le xɔ me. Woŋlɔ nu ɖe ekpea dzi.

nyɔnuviaɖe le eƒe agba gbɔ éle atɔtɔ kple ŋuɖaŋuaɖewo dram aŋtsi kple pɛyawo katã hã le gbɔ enɔnyi ɖe agba gbɔ le kusi aɖewo ɖe asi kusia hã agbaɖewo leme he eŋukom

E amawo tɔ ɖe wole teƒe aɖe. wo e tivi kpɔm. Teƒea egbe le tivia xa. Amea ɖewo mlɔ anyi, ame aɖewo ho nɔ anyi. Wo geɖe wode avɔ ɖe anyigba hafi mlɔ anyi alo hafi nɔ anyi ɖe edzi. Ɖeviwo hã le wo dome.

Ame woame ene wo nɔ anyi ɖe ati gã aɖe te wole tadi ƒe nuɖɔwɔnu aɖe wɔm, nyɔnu woame etɔ̃ kple ŋutsu ɖeka tɔkpo le ame aɖewo gbɔ wole tadi wɔm ɖe eme, eye rɔba kusi le ame aɖewo gbɔ.

Amewo le asime, amewo le akpa dzram, amewo hã le tomatosi dzram, amewo le sabala dzram kple detsiƒonu vovovowo dzram, ame ɖewo hã nɔ anyi ɖe woƒe agba gbɔ, ame aɖewo hã le zɔzɔm yina ɖe asia me, ame aɖewo tɔ ɖe ame aɖewo ƒe agba gbɔ hele enu ƒlem le wo gbɔ.

amewo le atsitre wowɔ abe wóle gbe dom na woniɔwo ene eʋua'ɖe hã le wó xa exɔ'ɖe hã le wó xa exɔwo sugbɔ ɖe teƒea za atiwo sɔgbɔ ɖe wó megbe detiwo li

Nyɔnu woa..nyɔnuvi woame ene woɖu nu vɔ wolé agba si me woɖu nu le vɔ la ɖe asi, wole nu kom hele dzidzɔ kpɔm exɔ le wo megbe yi ke ƒoɖi vi aɖe, exɔ ɖeka le dzɛ̃ ɖeka hã le yellow.

Amegbpogbo aɖewo le emɔ me tsom. Ame aɖewo do awu ʋi amea ɖewo do awu yibɔ. Wosu gbɔ zã. Exɔ gãgãgã, exɔ kɔkɔ ɖewo le wo megbe, exɔ ɖewo hã le ʋie eɖewo hã le yibɔ.

Yevu aɖe etɔ kpakple ameyibɔ wɔme eve. Ameyibɔ ɖeka nye ŋutsu. Ɖeka nye nyɔnu. Nyɔnua le evia ɖe asi. Nyɔnua do tsalɛwɔte. Ŋutsua do trɔa ya le anyinɔƒe.

Ame aɖewo le dekɔnu woeɖum yevuwo le wodome ameyibɔwo ha le wodome nyɔnuwo ha li ŋutsuwo ha li nyɔnu aɖewo do awu yibɔ hafi yevuawo ha do awu ke nɔnɔme tatawo sugbɔ ɖe eme za.

Amewo wolé aɖaka ɖe ta. Aɖakaa, ele akpa ƒe nɔnɔmetatame nu. Ameawo geɖe kloe wole ayibɔ, eɖewo do awu dzẽ wo hele zɔzɔm abe amea ɖi ƒe wo yina ene. Enetsiwo le wogbɔ.

Amea ɖewo le dzidzɔkpɔƒe, amea ɖewo wode nu dzi, eɖewo lé Nigeria ƒe aflaga ɖe asi, amea ɖewo do awu dzɛ̃ kple kala vovovowo, amea ɖewo hã wodo awu ʋe, egbe le wo megbe, ati gã aɖewo hã wo megbe.

nyɔnuviaɖe dó awu yelo éle gagba ɖe ta ame bubuwo hã le eŋugɔ zã wole abe asime ene amawo ɖewo le trɔza ɖasi le dzadram amaɖewo hã le awu ɖasi dzadram exɔ gã ɖe kple lɛtricity polwo le wógbɔ

Amewo le etsi me hele dzidzɔ kpɔm. Ŋutsuwo le wo dome. Nyɔnuwo hã le wo dome. Ŋutsua ɖewo medo awu o. Eɖewo do awu. Awu yelo. Awu yibɔ. Awu ɣiiwo katã wole wo dome. Megbea nye eto.

Ŋutsu aɖe eƒle atikutsetse ma ne eviawo, eviawo woame andre, nyɔnuvi woame etɔ̃, ŋutsuvi woame ene elé ɖevia ɖeka ɖe asi ye ŋutɔ ɖɔ kuku ɖe ta eye wònɔ anyi ɖe atikla dzi, exɔ le wo megbe.

Ame aɖe kple srɔ̃ wole xɔ me kple wo vi, ɖevia lé ɖevi ƒe fefefenu ɖe asi, ŋutsua ŋutɔ, enɔ anyi ɖe zikpuia dzi, nyɔnua enɔ anyi ɖe anyigba, fefefenuwo za wole wo megbe hele anyigba,

Efia ɖe nɔnyi ɖe eƒe zikpui me, amowo otɔ ɖe egbɔ, ame geɖe ke tɔ ɖe gbɔa, mo do awuo, ameɖeka do gaŋkui hele eŋu kpɔm, efia ko dzoŋu kple ŋuwo kpla ɖe ŋutsi.

ɛɛ Nyɔnu aɖe le dzodoƒe. Ele detsi ƒom. ɛɛ agbawo wole enuɖazea dzi. Enuɖanuwo hã sɔgbɔ ɖe egbɔ. Enua ɖewo wole dziƒo, eɖewo le anyigba.

Ɖeviwo le ebame. Ama ɖewo tsa tsitre, ama ɖewo le zɔzɔm. Ɖevia ɖeka ewɔ abe nu vevi wɔe ta ametsitsiwo lé eya ɖe asi kɔ ebame tom yimee. ɛɛ egbe suea aɖewo hãwo le wo megbe ɖaa. Etsinugo ɖewo le ɛɛ enu ya me. Ɖevia ɖewo hã do awu yi ke nye gbemumu.

ɖevio le anyixɔme eŋusrɔm wokó eŋuŋlɔkpe viaɖe daɖe wóƒe ŋkume woƒe nufiala hã le wóƒe nukume enufia o ati si dzi wo nɔnyi ɖo hele nusrɔma menyo kura o exɔ hã gba atsio to xɔme

Ɖevi aɖewo wodo enu na wo wonye tegayiviwo. Woto dzonu kple enuwo kpe ɖe ŋuttsi na wo za. Wole atsitre hele ʋe ɖum. Amewo le wo megbe wole gbadɔ te hele wo kpɔm. gbadɔ kɔla dzi kple kɔla yibɔ mee wole.

Ŋutsuvi woame eve woku ɖe eŋu aɖe megbe, ŋutsuvia ɖeka ɖo tsitsi yibɔ ɖeka ɖo ɖeka hã ɖo awu kuku hã le awua ŋu ɖeka do afɔkpa, eŋu ŋu woku ɖe..woŋlɔ nu ɖe eŋu ŋu kpakpaakpaamewoi hã le eŋua me agbawo hã le.

Ɖeviwo wodo enu na wo wohe le eʋe ɖum. Dzonuwo kpla ɖe ŋuti kple kete wosa ɖe ali wohe le ʋe ɖum. Amewo le wo dome. Wosi pɔra na ame aɖewo. Atsi gã aɖe hã le wo megbe.

Yevu aɖewo le woƒe exɔ me. Woƒe asiwo koe dzedzem. Ame aɖewo de ringi eɖewo medi o.. Wole kɔnmpita via ɖewo ɖe asi. Woƒe kaƒomɔ hã le wo gbɔ. Wodɔ wɔm le woƒ kɔmpita dzi. Agbale kakɛ aɖewo hã l gbɔ.

Emɔ nyakpɔ aɖe to teƒa egbe ati wo le emɔ to, atiwo sugbɔ ɖe teƒa hã zã. Exɔ nyakpɔ aɖewo hã li, exɔkɔkɔ wo nye dziƒo xɔ gã gã gã gã wole teƒa, eʋuwo pak ɖe exɔwo gbɔ.

ame ɔme ene wó nɔnyi ɖe xɔ me ŋutsu wɔmeve kple nyɔnu wɔmeve wókatã wodó trɔza ŋutsua ɖeka le agbalē ɖa'si hafi ŋutsua ɖeka hã le agbalē kakɛ ɖe asi

Nɖuɖu le ŋegba me. Nɖuɖua ablaadzo le eme. Abladzoa wɔ me ene ɖeka ŋe. Ekoklozi wɔ me etɔ̃ le ata dia me hafi wogbe ela ɖe me. Amidze hã le nɖuɖua dzi.

Alẽwo aɖe le emɔme tsom. Ame aɖe le wo ŋutsi tso va le kpekpe ɖe wo ŋutsi kɔ le emɔme tsomee. Ame aɖewo hã le emɔto zɔm heyina. Amea aɖewo hã wonɔ anyi ɖe emɔa to. Ame aɖe nɔ anyi ɖe eƒe agba gbɔ hele nu dzram. Exɔ dzẽ aɖe le wo megbe.

Nyunu aɖe ƒle ice cream nae via woame eve ee.. ŋutsu aɖe le megbea le ice cream ma dzram, ɖevia ɖeka nɔ anyi ɖe ice cream goa dzi, ŋutsua do awu dzɛ̃ exɔa ɖe le megbe na wo.

Ama ɖewo wolé aɖaka ɖe ashi tetem kɔ yina. Wo katãwo kloe wonye ŋutsuwo. Wodo awu ʋee. Wodo fɔkpa hãwo ɖe afɔtewo katã. Wokɔ nu kɔ ɖe ashi hafi bla woƒe nu kple woƒe ŋɔtsi katã hã. Wole atsi ɖe to. Atsiwo sugbɔ ɖe teƒea hã.

Ame aɖewo le dekɔnu aɖe wɔm nyɔnu woame ene le wɔɖum nyɔnu ɖeka le wodome woda avɔ ɣi ɖe kɔme nɛ ame etɔ mamlɛwo le wɔɖum wosa avɔ ɣi ɖe alime amewo le womegbe he ɣli dom

Nuɖuɖu nye eya, nɖuɖua abladzo ɔme etɔ wole konbire ƒe detsi dzi koklozi wɔame ve hã le edzi, peya hã wo tsui ɖe edzi, nɖuɖua ele ʋegbame wokɔ daɖe ekplɔ̃ dzi.

ŋutsuvia ɖe tɔɖe teƒa edó awu yelo kple awu trɔza yiaɖe edó fɔkpa ɖe dzi eʋuwo le emegbe eʋuɔwo pak ɖa nyi e exɔ kɔkɔɖowo hã le teƒa eɖewo nye dziƒoxɔ

Eŋu ame eve wodogo eye kuwo gba. Ɖeka le dzẽ ɖe ɖeka le ʋee ɖe. Exɔ kɔkɔwo le teƒea. Amewo zɔzɔm. Wo mɔme tsom. Eŋu aɖewo hã va yina. Eɖewo le ʋee ɖe. Ama ɖewo le motodzi va yina.

Teƒe sia nye du dome. Gbeɖuɖɔ le anyigba, ŋu aɖewo hã wole teƒea. Amewo le atsitre, amewo nɔ anyi ɖe teƒewo le nu dzram le mɔ to le nu kpɔm. Tsi hã dza kɔ ɖe teƒea eye exa ɖe teƒea.

Ama ɖe le etsi ƒom ɖe anyi. Ebla eta ʋee kɔ avɔ ʋe hã da ɖe abɔ. Eƒe ameŋunɔŋuwo le exa. Woawo hã woblɛ eta ʋe kɔ avɔ ʋe da ɖe abɔ. Wokɔ ɛɛ nyɔnua ɖe le eŋgɔ, elé enu shi me woƒona nu ɖe ɖaa shi le eƒe nugbɔ.

Ɖevi sue aɖe nɔ anyi ɖe zikpi dzi. Etrɔ megbe de enɔviae yi ke hã le zikpi ma ko dzi. Zikpia le sɔe le. Ɖevia yi ke wɔ abe etsi vi aɖe enea, egalé enɔvia aɖe ɖe ashi hafi henɔ anyi ɖe zikpia dzi. Aŋɛto aɖe le wo megbe.

Ame aɖewo le ŋu ƒom. Ame aɖewo do awu yi le abe Ghana ƒe flaga ene. Ame aɖe hã le phone ɖe asi kɔ le wo ɖem me. Ame aɖewo le megbea akpe sim kple le nu wo ƒom. Ame aɖe hã le ewɔ ɖum le teƒea.

Ɖevi ɖeviwo si nye nyɔnuviwo kple ŋutsuviwo le edu dzi hele du me tom, egbewo sugbɔ ɖe teƒea za, atiwo hã wole teƒea, exɔ ɖe hã le anyi eyi ke gbegblẽm, gbagbam, ɖeviwo le nu kom hele dzidzɔ kpɔm.

Nyɔnu wɔme eve wo katã wonɔ anyi ɖe woƒe agba gbɔ. Ame ɖeka yiƒe agba nye eblitsimu eyi ke woɖaɖam wo le edzoa dzi wohe le enu kom le egbɔ. Ame vevelia hã do awu yibɔ henɔnyi ɖe eƒe nuawo dram. Exɔ ɖe le wo megbe.

Ŋutsuvi aɖewo le bɔlu ƒom. Poli si me wo age doge ɖo hã le dzedzem le toa me. Egbe le teƒea. E atsi le kɔkɔ aɖewo hã le teƒa ame aɖewo do awu dzi. Ame ɖewo do awu gbemumu hã. Wo katã wole bɔl dzi.

Amewo le enu ɖum ɖekae, wole ɖum le agba ɖeka me, agba elolo gã aɖe, ɖeviwo le wo dome, ametsitsiwo hã le wo dome, ame aɖewo tsɔ woƒe asi kɔ nua ɖumee, ame aɖewo hã kɔ gatsi kɔ nua ɖumee.

Yevia ɖe le enu tam le gbalẽvia ɖe dzi eƒe kɔmpita sɔe aɖe hã le eƒe ŋku me. Eƒe kaƒomɔ hã le egbɔ hafi eƒe gankui hã le gbɔ, hafi wole egbɔ.

Amaɖewo le dekɔnu ɣe ɖum, nyɔnuwo le wo do me hafi ŋutsu wo hã le wo do me. Ŋutsua wo do siŋlet yibɔ, amaɖewo le wo megbe le ʋuƒom hele akpe hã sim, dzidzɔ kpɔm.

Ɖeviwo lé agba ɖe eta. ɛɛ Nyɔnuvi woƒe ame eve wo heyina hafi ŋutsuwo hã wo ame enewo hã wo fefe gbɔna wole mɔdzi heyina woƒe aƒewo me. Atiwo le teƒea exɔwo hã le teƒea zã.

Nyɔnuvi aɖe tɔ ɖe kesewo gbɔ. Kese woame asieke, asiekɛ eɖewo le edzi, ele ɖeka hã bɖe asi. Teƒea te ɖe egbeme ŋu trsi. Kesea ɖewo le tsaɖim le teƒea. Eɖewo hã nɔ anyi le nyɔnuvia kpɔm.

Edumee nye afi sia. Eŋuwo le emɔdzi eyiyim. Amewo hã le emɔdzi yiyim. Exɔwo le teƒea zã. Exɔ ɖewo nye dziƒoxɔ eye eɖewo nye anyigbaxɔ. Wodo emɔ. Ɖeviwo hã le mɔdzi yiyim.

Wole akɔ dam le afi sia, nyagaɖeɖi ɖe le eƒe akɔa kɔ dadam ɖe nugoa me, ame aɖewo le emegbe, wole ekpɔm eye wòle akɔa dam, amea ɖeka do awu wòle dzɛ̃ ɖe, amea ɖe hã wonɔ anyi.

Ŋutsuvi aɖe le gasɔ dzi, edo awu dzɛ̃, gasɔa, wodo agba nɛ, agbawo nye exɔtutu ƒe asinudɔwɔwɔwo wobla ɖe eŋuti, exɔ aɖe le gasɔa megbe, kletifɔ le exɔa ŋuti.

Ame aɖewo va etsi kuƒe, le estia kuyƒea nyɔnu ɖeka le etsia tem ame ɖeka hã lé eƒe nuyi agba.. gagba ɖe asi, le..wole etsia tem ɖe eme, egbewo le teƒea, bladzotiwo tse le teƒea.

Ame aɖewo le exɔ aɖe tum, exɔa le abe fɔdzideƒe ene, ame ɖe le kletifɔ dzi hele exɔ paint mu ame aɖe hã tɔ ɖe ekpe aɖe dzi hele teƒe eɖe hã paint mu, amewo le anyigba, egbe le teƒea za.

e ŋutsuviaɖewo le Ghana flaga ɖe asi amaɖewo hõ le ŋutata ɖewo ɖe asi wose avɔ ɖe ali kapet legbemowo ƒe kala me hã le wó megbe gbadagba ɖe hã le wó megbe le wó ŋtsi dzɔm

Ŋutsuvi ɖeviwo woame ade wo le asi nu dɔe wɔm abe eʋu ene. Wo le eme, ameaɖewo le nua ɖe asi abe sitiya ene. Eye Ameaɖewo ha wo tutum, wo le dzidzɔ kpɔm, e tutum le mɔa dzi.

Amewo le nane me dzrom. Wo katã wo nɔ anyi hele nuwo me dzrom. Amea ɖewo le akpe sim. Ŋutsu le wo dome. Nyɔnuwo hã le wo dome. Etsi noŋgo le ekplɔ dzi na wo. Ame aɖewo le enu ŋlɔm. enuŋlɔtiwo le ame aɖewo si me hele kplɔ dzi na wo.

Ɖevi aɖewo le woƒo ƒu ɖe teƒe ɖeka, ame ɖeka lé afɔkpa ɖe asi kɔ foto ɖem wo nɔ nɔeawo, wodze abe, wo dzidzɔ kpɔm abe ke ɖe wo foto ɖem woe ne.

Ame aɖewo le sikakudo me, etsi ŋeŋewo le wo gbɔ, wo me mekɔ o, ɖeviwo le wo dome hã, gagba kple agba bubu aɖewo le wo gbɔ yike wotsɔ le tsia kum le doa mee, egbe hã le teƒea, wolé tsovil ɖe asi.

Ame aɖewo nɔ anyi ɖe teƒe aɖe, nyɔnuwo sugbɔ ɖe wo dome abe woame ade, ŋutsu ɖeka kple ɖevi ɖeka. Wo kata nane fu ɖem na woƒe ŋku, kea me aɖewo le black ɖe asi. Wo kata wole anyi nɔ ƒe.

Kpovitɔ ame tɔ̃ wole atsi tre. Wo ame eve wolé etu ɖe ashi. Ame ɖeka nyɔnu le wo megbe, yaa de ashi kotoku me. Amewo wotɔ ɖe mɔto zã hele nu kpɔm. egbewo le teƒea. Atsiwo hã le teƒea.

Enuwo le ekplɔ dzi za, ame aɖe ƒe asi hã dzedzem le kɔmpita dzi, kɔmpita ɖeka hã le ekplɔ dzi eyi ke ame aɖeke mele eŋuti o, enuŋlɔti woame eve hã le ekplɔ dzi agbalẽ hã le ekplɔa dzi hafi etsi nonu woame eve le ekplɔa dzi.

Amewo wole fefe aɖe fem wodo awu le Ghana ƒe flaga ƒe kɔlawo me amewo le tsitre hele wokpɔm yevuwo le wo dome ameyibɔwo le wo dome, ye ŋutɔ ƒe nɔviwo wodo awu ʋi eye eya ke wodo ha wole wo dome hel wokpɔm.

Teƒea nye eŋuɖoƒe, eŋuwo pak ɖe teƒea, geɖe kloe le ʋeyiʋi ɖe, exɔ kɔkɔwo hã le teƒea, erm.. amewo sugbɔ ɖe teƒea, hãa, ame aɖewo le moto dzi, ame aɖewo kɔ moto kɔ dɔ wɔmee…

Ame aɖewo le teƒe aɖe hele nanewo me dzrom, nyɔnu woame eve le anyinɔƒe hele woƒe nuwo wɔm hafi nyɔnu woame ev hã le wo megbe nyɔnua ɖeka nye yevu ɖeka yi ke le anyinɔƒe hã nye yevu ame eve mamleawo nye ameyibɔ.

Nyɔnuyɔvu le fefefem kple ɖevi aɖewo le ɖeviwo ƒe fefefeƒe. E ɖeviawo hã le dzidzɔ kpɔm. Eɖewo de asi le asi me na yevuviawo. Yevuvia ɖeka hã le eƒe agba ɖe eƒe dzime. Le agba ŋua eƒe tsinonu hã le eŋuti. Woko dzi kɔ to kpɔ ɖe exɔ ɖe ŋuti le wo megbe.

Teƒe sia nye edu du me, eŋuwo le za hele yiyim, eɖewo tɔ ɖe emɔa to, amewo le wo dome za, le yiyim, amewo kɔ woƒe agba kple nuwo ɖe asi, dziƒoxɔ gãwo hã le teƒea.

Ama ɖewo le hoŋiŋli aɖe ŋlim. ɛɛ amawo tɔ ɖe wogbɔ hele wo kpɔm. ɛɛ Gbadagba aɖewo hã le wo dome. Gbadagbawo do kuku dzẽ fi kɔ nu dzẽ kɔ kɔ blɛ etaɛ. Ama ɖewo dze anyi le hoŋiŋlŋia me.

ame ɔme atɔ wóle dekɔnu ɣe ɖum meɖeka le wó domea eƒe ta koe dzedzem nyɔnuvi wɔme etɔ̃ dzedzem ŋutsuvi ɖeka eyike da avɔ ɖe abɔ nyɔnuviyawo dó trɔza esa avɔ ɖe ali wókɔ avɔ kɔ bla akɔtae wokó nanewo nuyiaɖewo kɔ ŋlɔŋu ɖe ŋtsi nawo